jërë ngeen jëf auditeurs de la 88 point 7 <noise> ñu dellu ziar leen bu baax dellu it di leen jox <noise> seen wàccuwaay <hesitation> comme <hesitation> ni ñu ko baaxoog yéen rek saa su nekk ñuy ànd ak yéen ci programme yu am solo seen rajo RIP FM di leen ko baaxee moo xam ay émissions <breath> ay débats yoo xamante ne ne dañu koy waxtaanee saa su ne moo xam ñu ànd ceeg <hesitation> suñuy partenaires wala sax loo xamante ne ni rek <breath> seen rajo RIP FM moo leen koy daal di baaxee tey nag mbokk yi <breath> énu andiwaat rek ponk bu am solo fas yéene koy waxtaanee ànd ci nag ak sunu partenaire bi nga xamante ne ni ñu ngi koy wax PAM <breath> di programme alimentaire mondial ci projet boobu ñu naan 4R 4R nag di projet boo xamante ne <breath> daa jóg rek ngir dimbali béykat bu ndaw bi ci ak fegu jëmee si coppite jaww ji <breath> jaarale ko nag ci dooleel fond vert climat ak <inhales> ci xelante rek ki nga xamante ne moom mooy Jokalante <breath> ci loolu tey mbokk yi ñu andiwaat beneen ponk bu am solo jëm ba tey rek ci wàllu mbéy mi fas yéene koy waxtaanee <breath> lu ni mel nag <hesitation> ñu koy wax rek entretien des cultures maanaam toppatoo ak saytu gi nga xamante ne ni <breath> war nañu koy amal ci <hesitation> mbéy mi tey nag mbokk yi waral ñu dalal fi ki nga xamante ne <breath> <hesitation> mooy monsieur Mignane Diouf nekk SDDR bu Nioro di service départemental de développement <smacks lips> rural xelam màcc lool nag jëm ci li nga xamante ni rek moom mooy wàllu mbay <breath> ñu fàttali leen yéen ñi ñuy bàyyi xel ne nag tey émission bi émission décentralisée la ñu ngi ko amal si dëkk bu ñu naan Kër Lahine <breath> bokk nag ci commune <noise> bu Médina Sabakh ñu fekk fi nag askan woo xamante ne ni macha allah am na solo lool waaye it ñuy yëngu bu baax ci wàllu mbéy muy góor ak jigéen <breath> <noise> mag ak ndaw ñoom ñëpp ñuy teewlu li nga xamante ni rek moom mooy waxtaan bi waaye laataa ñuy xuus <breath> ginnaaw bu ñu nuyoo ñi nga xamante ni moom la ñu fi fekk dañuy nuyu nag <hesitation> sunu gan di monsieur Mignane Diouf <breath> bàyyi ko mu nuyoog mbooloo mu koy <hesitation> teewlu waaye auditeurs yi nga xamante ne ñu ngi koy bàyyi xel ci 88 point 7 monsieur Mignane Diouf <breath> maa ngi lay nuyu

<hesitation> <hesitation> jërëjëf monsieur Mignane Diouf am na solo mu ngi noonu mbokk yi moo nekk sunu gan nee naa leen ñu fas yéene waxtaanee rek <breath> lépp loo xamante ne ni aju na ci mbéy mi moo xam ay jafe-jafe la wala loo xamante ne ni rek mën nay gën a yokk mbéytéef bi ba nga xamante ne moom lu ñu cay xaar <breath> <hesitation> maanaam sax dana gën a ful li nga xamante ne ni moo nekk sunu yaakaar <breath> ci loolu monsieur Mignane Diouf ni ñu ko waxee <hesitation> waxtaan bi jëm na ci <breath> li nga xamante ne moom mooy entretien des cultures waaye ñun dañu koy def nag ci ñaari pàcc <breath> yoo xamante ne ni jëm na ci dëggantaan lu ñuy wax sax entretien des cultures <breath> waaye pàcc ñaareelu pàcc bi ñu jëmale ko rek ci li ñuy wax <hesitation> maanaam naka la ñuy def ba xeex li nga xamante ni moom mooy attaques yi maanaam yenn rab yoo xamante ne dañuy faral di laal gàncax yi <breath> di leen di andil ay jafe-jafe ba tax na nag baax na ñu xam rek naka lañ koy xeexee <breath> ci loolu monsieur Mignane sama laaj bu njëkk rek <hesitation> dama koy jëmale <breath> ci rek <hesitation> normes yi nga xamante ne ni moom la ñu war a mën a respecter <breath> ci wàllu entretien boobu

foofu la ñu toll

mboq bi la

fekk bool ba jeex na am na solo gis nañu ni <hesitation> daanaka ñett <coughs> yu gàncax yi nga wax <breath> moom la ñuy gën a béy ci biir département bu Nioro muy mboq dugub ak lii di gerte <hesitation> ñew nga si wàllu normes yi nga xamante ni noonu la ñu war a toppatooyee tool bi muy bu ginnaaw boo ko jiwee ci gerte gi <breath> nga xotti nga raadu ko xottiwaat ko waaye bu ci nekk ban jamono la ñu war a def raadu ban jamono la ñu war a mën a xottiwaat <breath> ak it ban jamono la ñu war a def béy bi maanaam olli bi ngay wax

<hesitation> <hesitation> ci <crosstalk> ci ci <hesitation> ci jamono ji nga xamante ni rek ni nga ko waxee ci wàllu entretien bi ci wàllu xotti beeg béy bi <breath> benn bu ci nekk ci gerte geeg dugub jeeg mboq mi ban période la ñu war a andi xotti bi ban période la ñu war a andi raadu bi <breath> ak it ban période la ñu war a andi lii di olli bi

hum <hesitation>

junj nga ko sànq ci li nga xamante ne ni moom mooy wàllu engrais bi <noise> ni bu fekkee ne rek nit ki ji na daanaka ba nga xamante ne mu ngi def <hesitation> lii di raadu <breath> mën nañ def engrais am <smacks lips> ndax engrais boobu bu fekkee ci wàll dugub ji la ak gerte gi noonu la war a mën a demee wala dafa am uute <noise>

waaw ba tey dugu wàllu faru boobu ndax mën nañ jàpp ni <hesitation> mboq bi mën naa nekk lu ñuy faru wala

jàpp naa ni question boobu daal di na leer naññ <hesitation> tey ba nga <hesitation> ci jafandiku bi <breath> jëmee rek <hesitation> ci wàllu engrais bi ak urée bi <breath> loolu tamit naka lay demee maanaam engrais beeg urée bi <breath> <hesitation> ci ban jamono lañ koy mën a def ak it tamit nan la ñu koy defee

<hesitation> <hesitation> <noise> loolu engrais

wala gont

avant muy sax wala <noise>

ginnaaw boo engrais ba pare ñaar fukki fan ak juróom

waaw bu ñu ñëwee si li nga xamante ne rek moom mooy utilisqation produit phytosantitaire yi

kon produits yooyu <noise> bu ñu leen jàppee mën nañu jàpp ne mën na yàq suuf si waaye it mën na andi beneen njeexital si gàncax bi

parce que dégg nañu fi ay herbicide ak yeneen yu ni mel

am na solo yaakaar naa it <hesitation> ne lu ni mel leer na <noise> <hesitation> ni nga ko waxee sànq ci li nga xamante ni rek <hesitation> moom mooy wàllu <noise> engrais bi <hesitation> ni nga ko waxee métti na lool ci béykat yi ñu daal di ci jote <noise> waaye ñu gis ni béréb bi ñu féetewoo bokk na ci wala sax gën na <noise> ñu jëfandikoo engrais yi ci tool yi ndax gis nañu ni suuf si tambali naa dee <breath> faww rek ñu amal li nga xamante ne ni moom mooy engrais yi <breath> waaye junj nga sànq lu ci mel ni ay <hesitation> tos ak <hesitation> ñoom seen ay fumier <breath> ndax loolu it bokk na ci li nga xamante ne ni <hesitation> day gën a fertiliser sol yi maanaam da koy gën a dooleel <breath> wàllu suuf si ndax loolu tamit mën nga ñu si ñëwalaat ci wàllu fertilisation des sols

ni nga ko waxee ci wàllu tos boobu ndax tos mun nañu jàpp ne rek ne <noise> <hesitation> wàllu neefere yi nga xamante ne mu ngi jugee koo <noise> si jur gi jur gi nekk si kër yi <noise> ñu koy yóbbu ci tool yi <breath> wala am na yeneen pexe yoo xamante ne ni mën nañu ko lal ba mu nekk tos jëriñ suuf si

xee rek mbokk yi ba tey <breath>